seensille yinanni woyiite babbaxxino dani seensillu uduunnichi heeranna tenne kayiinni lowo manni umisi seesate yee goowaho angatenna angichoho wodhannore ikkanna tenne seensillu uduunnicho loonsannire maati yinanni.

mininna dubbu saada yinanni woyiite mine mannu ledo heedhawootanna dubbu giddo woy haqqete giddo heedhannote yaate tini dubbu saada woy mini saada yinanniri giddo lawishshaho su'mansa xawisi.

elekitiroonikisete yinanni woyiite addi addi garinni caabbishirate xawisirate mine loosirate horoonsi'nannire ikkanna kuri su'muwa xawisi.